Paɣa n boŋo o koharila binyɛra o kohari kpama n kohari din niŋdi namda nima ka di bɛ tahapoŋ ni binshaɣu kam biɛni ka di bɛ baskɛt ni ka gbubi ka o pili zipiligu ka lara o ni ʒi shɛli maa afi biɛni ka tulaalɛ biɛni

Bihi n bɔŋɔ bi nyɛla silmiinga ka guuna ti bibgo bi na ʒin nyɛo o ʒɛla du shɛli gbuni duri maa shitɔri n nyɛli ka bi kana ti ʒɛya ka bihi maa guui chɛŋ silmiingi maa sani n ti gbaago silmiingi maa mali zabiri pam ka kpa ninkpara ka yɛ liiga sabinli ka dinyɛ boɣa bihi ka so jinjɛm

Salo n ʒiya ŋo nanim n nyɛba ka bi to katawiya nima n niŋ niŋ bi zaa na kara maa bi katawiya maa bari bari mi ka bin nyɛ nabihi maa ka bi katawiya nyɛ zaɣ bihi ka bi ʒi bi tooni ka binbala maa ʒi luɣa ni ka shab ʒɛ bi nyaanga ka tihi ʒɛ bi nyaangi maa zaa ni mori

Kom m-bɔŋɔ kom maa galisiya pam ka tihi lim kom maa ka ŋarim be din ni ŋarim dibaayi ka niriba ayi kpe m-beni ŋarim dimbala maa niriba ata m-beni ka bɛ duhira dimbala maa piɛɣu m-be din ni ka zahima beni ka do' so ŋun be nyaaŋa maa o bi ye liiga ka sola jinjam ko ka lihiri bambala maa

Daani n boŋo ka paɣaba ʒinʒiya bi koharila tuya ka kohari sima ka loori ʒɛ bi nyaanga ka binyɛra bɛ dinni ka bi ʒinʒiya ŋun bala maa yɛla liiga ʒiɛ ka di nyɛ baɣa bihi ka o zaŋ tuya maa tam o naba zuɣu n kaɣasira

Paɣa n boŋo o chimdila kooshɛ kooshɛ maa o zaŋmi panpa o chimya ka shɛli ka na tam buɣum zuɣu kurifooti n boŋo ka o mali buɣum sala n bɛ kurifoiti maa ni maa ka piɛɣu gba ʒɛ n baɣa o ka paɣa maa gbubi waagashe ka gbubi suwa ka zaŋ bokati zaŋ zali o luɣuli ni ka ʒi kuɣu zuɣu ka so chinchin ka kopu tam o luɣuli ni ka o bob bibga

Kom ni n boŋo kom maa galisiya pam ka paɣaba biɛni ka dabba biɛni ka bi zaŋ gbambihi niŋ ni ŋmana ka tihi piɛ n giliba ka kpɛ n bɛ kom maa ni n lihiri bori salima shee ka shab ʒɛ n tabi tabi zuɣusaa n lihiri ba ban bi niŋdi salima maa bipuɣunbihi n nyɛba ka bi ʒɛya ni bi yihi salima na dinni

Doo n boŋo bi biɛla duu ni bindira dibu shee n nyɛli ka bia maa pii nimdi niŋ o baaba nolini ni o nyii bia maa bipuɣunbili n nyɛ o o mali zabiri pam bi ni bɛ luɣu shɛli maa viɛli pam ka doo maa kpa ninkpara ka kurim ni o nyii nimdi maa ka bia shab ʒi n baɣaba bia maa mali tiri o baaba bin nyurili biɛni ka kom gba ʒɛya ka boroboro biɛni

Salo n ʒɛya ŋɔ loori gba n kanna ŋɔ loori maa nyɛla gamo n ku niraba pam ka bi ku loodi binyɛra pali lala loori maa loori maa galisiya pam palli maa zuɣu ka shab ʒɛya ka lora shɛŋa baɣa baɣali ka tihi biɛni ka bi kana ni bi ti nyɛ so ʒila moto zuɣu ka di niŋ ka saa n mirila loori maa niŋ gamo o gamo maa di ku niraba

Bia n boŋo bihi ayi n nyɛba ka so ʒi kuɣu zuɣu ka lori o bia kpee maa o na chirigiri mi afi ka o mali churigiri maa ka do so ʒɛ n baɣa o bia maa dabimi bi ʒimi baɣa yili shɛli sambanni bia maa bi ʒi tingbani ka zaŋ o nuu tabi o jirili ka ʒiya

Bia maa malila gungoŋ o ŋmɛrimi bia maa ni ŋmɛri maa ka o bia tabi ʒɛya yuundi o ka paɣa so ʒɛ o nyaanga ka shab ʒiya ka Linjima vakaɣala so bɛ nyaanga o ninni bi yirina nimaani malila kuɣa kuɣa ka nimaani ŋmani ka

Zamaaatu n bɔŋɔ bi piɛla foolii chɛna bi zaa sola chinchina bi nyoɣani ka ʒi binyɛra bi kali soli zuɣu ka bi niŋda ka bi ʒiri binyɛra maa chɛna ka piri namdi yinsi ka so chinchina bi nyoɣani bi bi yɛ liiga nima ka yɛ nyingokori ka bi zaa piɛ n dɔli tabi chɛna

Daani n nyɛli ka doo maa chɛni ni o ti da kpakpa ka bi to katawiya n sa kpakpa maa sunsuuni ka niraba ʒɛ nimaani ka chɛ shitori ka di ʒɛ n baɣaba di ʒɛmi baɣa palli nangbani yee ka loori piɛlli garita ka niraba gba chɛna n ginda